Roso yaa mayaate roso rosiinsaayihu ayiraatti rosino roso fullahe fule loossu aana hosiissannohi ayitti roso rosiisaahu ayiti

Godo'le:-Godo'le yaa mayaate godo'le horoonsi'nannihu mayiiraati godo'le yaa mitte gaamo wole gaamo ledo ganba yite godo'litaaha ikiro godo'letee yinanni godo'lete horose maati

Daganna maate yaa mayyaate? Daganna maatete xaadooshshinsa maati? Daga yaa maati? Maate yaa maati? Daganna maatete mereero noonsahu gambooshshi maati? Daganna maate horose maati?

Borrote uduune yaa mayate?.borrote uduune borreesinannihu mayiniti ,borrote uduune loonsannihu mayiniti, borrote uduune horonsidhari ayeeoti, borrote uduune borreesittanori ayeeoti?

Loosoho yaa mayyaate looso loonsayhu mayraati loosaahu ayeeti looso loonsayihu mannu buximate fulara mannu jawaate kaajje umisii heerara woleho ikkao gede loosu hasiisao yaate

Sicconna bude yaa mayyaate? Siccu hasiisaahu ayeraati? Badooshshu hasiisaahu ayeeraati? Siccunna badooshshe horonsiraahu ayeoraati? Siccu aye"ora hasiisawo? Badooshshu hasiisaahu aye"oraati? Badooshshuyiitinna siccuyiiti horosi maati?

Ama'no, ama'note amana amantanohu maayi daafirati ,ama'note loodino maati, ama'no hasiisari maahoti, amansiisarino ayiooti ?

Egenshiishshu maati egenshiishsha ma daafira egenisiisawo ayi'ooti egensiisawori maahoegensiisawo egenshiishsha egenssisahu maahoti? egenshiishshu maa xawisatteti egensiisa hasiissahu

Biifisa yaa Mayyaate? Bifisa yaa mitto coye Lonisiro lonisoniricho seekkine biifisa xunisa hasiisawo yaate biifisa yaa babbaxeworicho seekkate yaate

Rosu yaa mayyaate roso ronsayihu mayiraati roso rosiissannori aye'ooti rossanno roso loosoho hosiissari aye'ooti rosuyiti horosi maati rosu roso ronsayihu mayiraati roso rossarinna rosiissaari ayeti

hayyonna bude yaa mayyaate hayyonna bude horonsi'nayihu mayiraati

Agatto yaa mayyaate? agatto aggaari ayeeooti? gatto hasiissaahu ayeerati? agatto fushshinihu maayiirati? agatto maayiinni loonsanni? loosantewo agatto horote hosiisaahu ayeeti? agattoyiiti horosi maati?

Hodhishshaho yaa mayyaate. Hodhishsha hodhinsanni mayiraati? Hodhishsha kalanqihu mayiraati. Hodhishuyiti horosi maati? Hodhishsha horoonsidhannori ayeooti? Horoonsi'nanni hodhishsha lende qaxxale albillicho harisaahu ayeti?

Koatte yaa mayyaate? koatte horonsi'nayiihu maayiiraati? koatte ayeeoora hasiissanno? koatteeti horose maati? koatte loonsaayiihu,, koatte

Seesu yaa Mayyaate seesa mayinni loonsayi?

Afantino gashshaanonna annuwa yaa mayyaate? afantino gashshaano ayeeooti? afantino gashshaanonna annuwi maa loossa loosaahu loosinsa maati ? afantino gashshaano loossa loosinni horonsa maati?

Godo'le yaa mayyaate godo'le godo'litaari aye"ooti godo'le godo'linayhu mayraati godo'le godo'linannihu mamaati godo'litaari aye"ooti godo'lishiishshaari aye"ooti godo'le godo'inayti horose maati

Daganna maate yineemmoti maate yaa mitte beetesebe ikkitanna dagate yineemmo wooyiite haammata beetesewe gamba assine dagate yineemmo yaate. daganna maatete yineemmoti mittee gamba yite mittee heedhaaha ikkiro daagate yineemmo. maate yineemmoti mitte beeteseweeti

sumudaho yaa malaateho yaate sumudaho yineemmo woyte mitte daga wole dagawi baxxate umisi malaati heerannoho umisi malati heeranno yaa umisi sumudi noosi yaate .

Odoo yaa mayyaate? Odoo odeessinayiihu ayeeraati? Odeessantino odoo horonsiraahu ayeeti? Odoo yaanno su'ma fushshinohu manchi su'mi ayeeti? odoo ayeera hasiissanno? Odeessaahu ayeeti? Odeessantino odoo garuyi horonsiraahu

Daganna maate yaannohu yaate, Daganna maate badooshinsa maatu? Daganna maatete xaadooshinsa maati? Daganna maate gamba assaansahu mittu ayii maati, Daganna maatete

Roso yaa mayyaate? Roso rossaari ayeooti? Rosamino Roso rosiissaari ayeooti? Rosu maaho horonsi'nanni? Roso horonsi'nayiihuno ayeooti? Roso rosse fullakkeyo mannooti ayeooti?

egenshiishsha yaa mayyaate? egenshiishsha egensiinsayihu mayiraati egenshiishshu hasiisaahu ayiraati? egenshiishsha egensiinsoonniha horoonsiraahu ayiti? horoonsirino egnsiishsha loosu aana hosiisaahu ayiti?

Safote latishsha yaa mayyaate? Safote latishsha latissaari ayeooti?

Daganna maate yaa maatete yaa mitte maate calla ikkase daga yaa haammata maate ganba yite mitte heedhaha ikkiro mitto looso lossaaha ikkiro dagate yinanni yaate

Borrote uduunni yineemmori borro borreessate horoonsi'neemmo uduunnichooti yaate borro borreessineemmo woyte babbaxxeyo uduunnichi hasiisaanke yaate lawishsha adhinummoro biire borrote uduunnichi giddo umite

Hara daa"attona darama yaa hara yaa kawiichinni wolewa hara yaate daa"atto yaa anfoyikkire afate harate yaate darama yaa mitte basenni mittu coyi kalaqameenna fulle agurre ha'nayrichooti yaate

Faashine yaa mitto richo kalaqame egeninokiricho woyi la'ne egeninoyikkiricho haaro looso loonisayiha ikkiro faashinete yinanni yaate lawishshaho uduune lonisay woyite alibba lonisoy faashine agure wole loonisayiha ikkiro faashinete yinanni

Gashshite sainorenna annuwa yineemo woyite koni albaanni gashshite sainoretinna afantinoreeti yaate afantino annuw yineemori hakkuriy babbaxitinnoreetinna loosinsanni luphi yite leellitannoreeti.

Mitu manni afinokki mannira ku'laha ikkiro odoote ,mitu manni mite dagara affinokki dagara ku'lanoricho odoote yinnanni, odoote yinneemmo woyte adhe"e coyirara hasirinoricho qaagisire adhate yaate.

Sumudu mayyaate sumudu maaho hasiisanno sumudu mayi daafiraati hasiisaahu

Maxaaffa yaa maxaaffate yineemmori giddose babbaxitino egenno amadasenna manu giddosenni adhaa rosichi haammata ikkasinni hatto baalanta maxaaffate yinanni yaate. maxaaffate yineemmohu bababxewo maxaaffa no yaate mite

Afantino gashshaano anuwa yaa mayaate? afantino gashshaano annuwa yaa konni albaanni gashshite egennantinoha ikkewooha ikkiro hakkuri afantino gashshaano annuwa yinanni yaate. afantino gashshaano annuwa yaa hatto yaate.

Sensile yaa maayate, sensile yaano su'ma fushihu ayeeti, sensilu hasiisahu ayeerati, sensilu horo maati, sensiluti korkaatisi maati, sensilu ayeera hasiisano

Superimarkeettete mirte yineemmo woyiite mitte dikkora babbaxxiteyo loonsoyi looso abbine hirriha ikkiro Superimarkeettete mirteeti yinanni yaate superimarkeettete mirte wole mirtenni roorte leetaahaa ikkiro

Seensilleho yaa xumilleho yaate seensilleho yineemmo woyiite mannu mitto uduunnicho loosiro seesaaha ikkiro biifaaha ikkiro seensilleho yinanni yaate

Mini saada maati, dubbu saada maati horonsa maati, maayi daafo xaqantano, mini saada horonsi'nanniri ayeeoti, maa labbano, maminniti afantanohu, bayichisa mamati, mini saada heedhanohu mamati, dubbu saada horo maati, mitu mitunku babbadooshinsa maati, xaadoshinsa maati ?

Muziiqa yaa mayyaate? Muziiqa mayiinni kalanqoonni? Muziiqa godo'litaari aye"oti? Muuziquyiiti horosi maati? Muziiqa mayiinni loonsanni? Loosamino muziiqa godo'lannohu ayeeti?

seensille yineemmo wote mannu wolu manni la''awo gedenna lae daa''atawo gede ee loonseemmo loosi baalunkura seensillu hasiisanno yaate seensille yineemmo wote seekkine xunsate yaate woyi seekkate.

Muni uduunne yaa mayaate mini uduunniti horossi maati minenke horoonsi'neemmore baalla mini uduuneetti yaate

daddalo yinannihu mittu woyi mittu aliidi manni daddalanni soorrirannoha ikkiro daddaloho yinanni ku'u hidhiro ku'u hiraaha ikkiro hakkoye kayiinni daddaloho yinanni.

Hara daa'attona darama yaa, hara yaa kawiichinni wolewa harate yinayi daa'atto yineemmo wote afinokkire lainokkire la'ara hasira daa'attote yinayi. darama yaa mittu coyi mitte basera kalaqameenna wolewa agure haraa ikkiro darama daramate yineemmo yaate.

Sumudi yaa mayyate sumudu maaho hasiisanno sumuda maaho hasiisaeo mayi daafira loonsonni sumuda Mayra horoonsi'nay

Egenshiishshaho yaa ayeeno ikke wole daga affinokkire woleho afinsayha ikkiro la'noonnikkire loonseenna tini daga konne hakkoye la'ne egenninoonnikkire loonsoyha loonsiro waajjituro horonsidhao yine kullayha egenshiishshaho yinanni

Bununna sagalete mine, bununna sagalete mini mayra hasiisano, bununna sagalete mini horonsi'nanni yinnanni woyte bununna sagalete mine mannu sagale itte kairo buna horonsirano yaate.

superimaarkeetete mirte yaa mayyaate? superimaarkeetete mirte hasiissaahu ayeeraati? superimaarkeetete mirte afantaahu mamaati? superimaarkeetete mirte loonsannihu mayiinniiti?

Safote latishsha yaa mayate, safote latishshi hasiisanohu ayeerati, safote latishsha loosanori ayeeoti, safote latishshi hasiisanohu ayeerati, safote latishshi horo maati, safote latishsha horonsidhannori ayeeoti ?

baadi xagga yaa mayyate baadi xagga horoonsidhawori ayeeooti baadi xagga hasiissawohu mayirati? baadi xagga uyitawori ayeeooti baadi xagga afihu ayeti? baadi xagga balanxe uyinayhu mayirati ?

hodhishshaho yineemmohu mannu mitte basenni wole base harate horonsiranno uduunnichooti yaate hodhishshaho yineemmo wote mannu xaa yannara kaameelunni mitte basenni wole base harannoha ikkiro hodhishshaho yineemmo.

safotenna latishsha yaa mayyaate? safotenna latishsha loosiissaari ayeeooti? safonna latishsha latissaari ayeeooti? safonna latishshu hasiisaahu ayeeraati? safonna latishsha horonsidhaari ayeeooti?

loosu yaaa mayyaate looso loonsayhu mayraati looso loossawori ayeooti? looso loonsayhu mamaati loosoho yaa mayyaate looso loonsayhu mayraati looso loonsayhu kalanqeeti looso kalaqawori ayeooti looso loosiissannori